Shago sorugo kare yite. Kare yite ɗo nafa ha naftirgo ko nandi bana TV, ko rediyo, ko bo fanka, be ko nandi bamai. Ɗo nafa sosai ha naftirgo be yite. Naftire haje huɓa ko yawi.

Bikkoi derke’en, do jodi ha makaranta ,be komputaji mabbe, be lara kude be hokki be ha makaranta, ko be heftai pat se be lara ha komputa, be vinda be vurtina amsaji majun.

Tebul gas katene gas je hore ɗiɗi, ɓeɗo naftira be gas ɓe waɗa tiwo mai ɓe wata ha gumbal ɓe lowata gas mai ɓeɗo va’ina ha ɗou katine mai ɓeɗo va'ina fande ngam defugo nyamdu.

Paɗe ɓorne andira ɗum be kambas, ɗo nafa ha worɓe, ko roɓɓe, ɓeɗo paɗa yada makaranta, ɓeɗa pada fijira bol, ngam to watini wala hala ittugo ɗo haɓɓa sata kanjum on bote mai.

Ɗanwake ɗo sera, nda tumatur, nda salat, nda citta, nda magi, nda tingere. Hunde nyaamugo on ko ɓe nyaamata nafa haa ɓandu, ɓe ɗo waɗa ɗum be fulawa, ko be gurka, ɗo nafa sosai haa ɓandu.

Pilatji cokaliji cofi cokali nyamdu pat do naftira ha kitchin chokali esugo nyamdu, aesa nyamdu a wata be mai kofiji a yara cha’i plate a wata nyamdu hader mai.

Lekki ɗo nafa ha nyaundigu to wodi ko nawata ma a hosan lekki mai a moɗa ngam a nana belɗum ɓandu ma. Ɗo nyauda boɗɗum kala nyauɗo pat to nyauɗo ya ɗaɓita lekki irin ko nawata ɗum moɗa kanjum on bote mai.

Cokali lanyugo hako ko nyamdu, ko nandi bana Jolof be luttuɗum. Cokalini ɗo nafa ha Defugo do nafa Sosei ha Roɓe.to ayidi a lanyiran nyamdu to ayidi a sa'iran hunde kanjum bote Cokali.

Rooɓe ɓe ɗo dilla jahale ɓe ɗe jogi international passport maɓɓe, ɗo nafa ha goɗɗo yahata pat to vurti leddi joga pasport mun, ngam andugo daga toi ifti nden daga to yahata, be ko chafi rayuwa mako pat ɗo vindi ha nder mai ngam ɓe hefta daga toi o ummini.

Payanɗe boozuwaaji, payanɗe ɗo naftiree haa defugo nyiiri, harnugo gaari, bee ko nandi bee mai. payanɗe ni haa va''ingo haa kaatine, rewɓe ɗon aftira haa lamarji feere ɗo naftira haa defugo nyamdu koo ɗo nder kare kuuɗe rowɓekanjum on bote maajum.

Debbo ɗo joɗi fauni oɗo wati sarka ha nda nde, oɗo wati yeri mako oɗo wati kare mako daneje jungo juɗɗum ,Oɗo wati hunde jungo agogo be jawe be halagare oɗo fauni vodi.

Ɓingel debbo ɗo jodi vo''ini gasamum, oɗo fauni gasamai ovo"ini o loti o laɓɓini, o safiti o waltini, boɗdum sosai paune nda oɗo waɗi gasa gite.

Ɓikkoi rouɓe ɗo fauni voɗi, goto ɗo wati salla be riga ,goto ɗo wati siket be riga. Goto bo ɗo wati gudel be riga, ɓeɗo fauni voɗi Komoi be irin paune mum.

Koromje ɓe ɗo waɗa be kataako, be dollofji. Kafinta on tappata ngam himɓe jooɗa haa dou maajum. Nda korwal ɗo jooɗi be filoji mai tati ha dou mai. Himɓe ɗo jooɗa haa dou maajum, hosa filoji mai joga ha dou kosɗe maɓɓe, ngam nanugo belɗum jonɗe.

Derkejo ɗo dari haa pellel siyaasa. Nda himɓe ɗo joɗi haa ɓaawo maako, nda kanko bo oɗo dari waati limse ticet, be fesin kap, oɗo ɓili ɓoggol je jammiya maako haa dande maako.

Yeri be sarqa faunirɗum roɓe. Yeri be sarqa ɗo nafa haa debbo fauna voɗa wata yari be sarqa kala gotel ngam fauna voɗa. Ɗo vo'itina debbo sosai haa paune mum, ɗo ɓeddina debbo voɗenga.

Les kolte rooɓe ɓe ɗo ɓorna fauna be mai vooɗa ɓe ɗo nyota riiga juɗɗum ko gudel be riiga ko sket be riiga ko goɗɗo yiɗi pat kanjum nyotata wakkati fere worɓe fu ɗo nyota les.

Chagowa sorugo defte mauɗi mauɗi, ɓe ɗo yaha totton yaha subta defte je goɗɗo yidi soda wara naftira be mai ko pukaraɓe, ko ɓo mallumjo.

Katonji omo, ɗo naftira ha lotugo limse laɓa, ko bo lebugo be ko nandi ba mai, boɗɗum sosai ha lotirgo ɓe lota laɓɓina limse.

acha waɗoɓe jahaangal da motaji mawɗi mawɗi ɗo ɗaɓɓita paasinja dillugo jahaangal. Ndaa himɓeji ɗo jooɗi sora kujeji maɓɓe. Woɓɓe feere bo ɗo waɗa harkaji maɓɓe, wartoɓe jahale warti ,dilloɓe ɗo habda nastugo dilla.

Murhu kaatine gargajia on ɓe ɗo naftira be leɗɗe be hubba yiite, kaatine gargajiya be ho'a fande ɓe yowa ha dou majum, ɓe ɗo naftira ha nder sare ngam kuugal kicin ko haa hotelji ko dou laabi tamsugo kuje choggu.

Motawa manga ɗo dari ha pellel darnugo motaji wato tacha mota, bote majum ga ɗo dari rena dongle gam yaruki pellel hayi ha bi goɗɗo yiɗi pat yarana ɗum kanjum on bote mai.

Deftere a deb pellel sodogo deftere diina, alkur'anaji, hadisiji be konandi bemai. Botemaini godɗo yaha soda njanga ngam bedda andal dinama kanju'on bote mai.

Kuytaaje, ɗum ɓe ɓuri anndugo be yaalo, ɗo nafa haa ɓanndu, ɗum biɓɓe leɗɗe on, goɗɗo ɗo yakka ngam nana belɗum, nden bo ɗo nafa haa ɓanndu, kuytaaje ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on nafoojum haa ɓandu. Kanjum on bote maajum.

Ɓikkon ɗo fija fijirde gargajiya ɓeɗo fijirde ɗo ni ɗo nafa bikkoi sosai ha nanugo beldum maɓɓe, ɓe sankitiggo iyam ɓeɗo hauti koe maɓɓe fija ngam be nana beldum.

Mootawa mannga ɗo dari, ɗo naftire haa ɓoftugo kare koo leddi koo jaaraandi koo Bulogji, ɗo nafa soosay haa jahaangal ɗo ɓofta dabbaaji bee ko nanndi bee mai.

Vo'ingo gasa, ɓingil debbo yahi salun, o fisti hore mako o safiti, o ɓaditi ha huwowo salun, lotinamo hore mako gam hore mai laba ɓe champ.

Chokali esugo nyamdu, be laɓe. Ɗo naftire ha kichin, laɓi be do ta’ira hunde, be he’an hako be ko nandi baman. Chokaliji chokali esugo nyamdu bo be esiran nyamdu, ɓe nyeɗiran hako be lottudum.

Paawanne babal goddo do dari fauna pellel be leppi kalakala da leppi bokko bokko be leppi bodejum, odo dari huwa kugal mako gam bo ungo pellel mai be leppi mai.

Sudu ɗo fauni vo'ini be labuleji, be yite namtarki ha dow, be katako ɗo tari, be koromje, be filoji. Ɓe vo'ina sudu be mai ngam voɗa sosai.

Kuitaje ɓe ɗo nyaakka ngam velnugo hunduko, dakamɗum boɗɗum. To ayiɗi aƴakkan be yaaji to a yiɗi aƴaakkan meere. Boɗɗum sosai ha hunduko ɗo nafa ha ɓaandu bo ngam ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on.

Paune sudu ɗo fauni voɗi be koromje, be filoji, be teburwa je chaka, paune ɗo vo’itina sudu ngam sudu voɗa fiɗɗita, boɗɗum sosei faune sudu.

Nyiɓalo gidan sama nda mota ɗo dari ha les majum, nda mashin nda nyibalo fere ɗo ha dou, da himbe ɗo ha dou mai ɓeɗo dari, nyiɓalo da yasi da dammude da windoji majum.

Zobe watugo ha jungo ɓeɗo naftira ha jungo, ha koli ngam foune ɗo naftira ko gorko ko debbo, boɗɗum sosai ha koli to godɗo wati.

Himɓe ɗo ɓorni limse diidi-diidi, ɓorni limse kala gootel, ɓe waati pawne gargaajiya, ɓe ɗo jooɗi jogi bawɗi, ɗo naftire haa pellel biki, ko wakkati laɗmu, ko wakkati julde.

Nyibalo, nyibalo banki himɓe ɗo yaha on ngam ya waɗa haa je mun ittugo chede, resugo chede, ko sungullaji mum fere ko shafi chede, ko jabugo nyamale ko nandi ba man.

Sare. Ɗo vo’ini voɗi, ɓe pentiti, ɓe vo’ini, ɓe waɗini ɗum yiite, ɓe wanni ɗum dammugal nastugo, ɓe vindo, ɓe get, kanju on vo’ini sare mai, ɗo fiɗɗiti, laabi voɗi.

Tummugel be korel, hunde gargajiya on ɗo naftire ha yarugo gari, ko kosam, ba ko nandi be mai, ɓoɗɗum sosei a fewniran hunde ma ngam fewa, ɗo nafa ha naftirgo kuɗe sare.

Paaka ɓoftirɗum dotti, paaka ɗo naftire ha ɓoftirgo dotti, to goɗɗo vuuwi hosa paaka ɓoftira be maajum, ngam mbuuri mai laaɓa, ɗo ɓofta, a vuuwi suudu a ɓoftan be mai, ko a vuuwi yaasi pat a ɓoftan be mai, kanjum on bote mai.

Agogo jude, hunde paunde on den bedo larira wakkati be mai agogo ni do wo'itina ha paunde goddo do goddo faune wata agogo gam do wo'itina paunne goddo sossai ko bogo do lara wakkati be mai kanju on bote man.

Morɗi beɗo vo'ina gasa be morɗi kalakala. satayel goɗɗo yiɗi pat waɗan be majum. Ngam gasa mai voɗa laba.

Nyiɓalo jei jamanu, be mahi ɗum nda mahol mai, ɓe fauni mahol mai, nda get manga jei nastugo mota, nda dammugal petel jei nastugo himɓe, ɓe mahi dum gidan sama, nda dammugal nastugo hedi suɗiji dou gidan sama mai, nda windoji, nda jamɗe-jamɗe ɗo ati hiddeko dammugal ha dou gidan sama mai.

Suudu waalugo ɗo fawni, ndaa leeso ɗo ve’iti, ndaa filooji haa dow may, ndaa korowal ɗo jooɗi, haa sera, ndaa woldurop pellel sigugo limse haa sera, ɓe ɗo fawni ɗum vooɗi.

Debbo ɗo jodi rufiti gasa. Morɗi boɗɗum ha debbo owati gasa mai o'beddi, ojuttini, orufi ha ɓawo, oɗo joɗi be riga pink be fulawaji.

Kankana taitinga ɓikkoi leɗɗe ko nafata ha ɓanɗu t ɓoɗɗum sosai ha ɓanɗu, ɗo ɓeɗɗa ndiyam ɓanɗu ɓeɗo yara ɗum bannin, ɓeɗo dirɓa ɗum kl wata ha firiji yara, ɓe ɗo dirbat ɗum mere guldum mai yara pat ɗo nafa ha ɓanɗu.

Klin omo je ɓe naftirta gam lallugo limse, limse laaɓa be leyɓiran tasaje ngam laaɓa ɓeɗo naftirani gam lalluki, hollugo sewaku limse.

"Nyebbam" woggugo yeso nafu man ɗo wogga itta dotti ha yeso to goddo yiwi hosa hottollo suɓba ha nyebbam mai wogga yeso mom ngam laba itta ɗotti.

jenarato injiwa waddugo yite ɓe ɗo kunna gam wadda jaingol yiite kunnafa ha waɗugo chaji a laran jaingol be ko nandi bamai kanju on bote jenarato.

Flas lowirɗum ndiyam gulɗam ko gari. Flas ɗo nafa ha wulnugo ndiyam gulɗam, accuki ndiyam wala ha nder mai ɗo wuli jau ko gari. Kanjum on bote flas wulnirɗum nde joguki gulɗum ngam nafuki goɗɗo.

Fayande bozuwaji, manga jei chaka be petel, ɓe ɗo naftira ha defugo nyiri, ko haako ko kala hunde pat ɓe ɗo defa be mai, boɗɗum sosai naftirgo ha kicin.

Rigawal jonpawal hijap ɗo vo’ina paune debbo, debbo ɗo waɗa paune mai fesa nder mai voɗa, kanjom ɓe yidi debbo wata hijab ngam ɗo vo’ina mo sosai mabbo mo bandu pat o hisa bandu hayasi kanjom bo fesi doyaji.

Ganu katine huɓɓugo yulɓe, ɓe ɗo ɗefa ɓe mai ɓe wata yulɓe ɓe huɓɓa ,ɓe va’ina fayanɗe ɗefa nyamɗu gam ɓenɗa ɓoɗɗum voda.

Mota ɓaitenga, va'a yaha pellel be majum. Ko pellel ɗangel, ko pellel ɓaɗingel. Mota ni ɗo nafa ha yawugo yaha pellel, nɗer wakkati. kanju on mɓote mota.

Debbo ɗo fauni dilla sera lawol. nda jamɗe ɗo dari ha dow kolta, kanko bo o tokka sera katakoji. oɗo fauni watirigamako juɗɗum be pade mako bodde, be boro mako.

Nyebbe ha nder plet. Ɗo nafa ha ɓandu. Ɓeɗo wada alele be nyebbe, ɓeɗo waɗa kosai be nyebbe, ɓeɗo waɗa ha hako, ɓeɗo defa mere. Ɗon nafa sosai ha ɓandu. Ɗo nder nyamdu ɓeddata jamu ha ɓandu.

Bikkoi ɓoye, ɓeɗo mura ɓeɗo unna seɗa kurori mai wata suga nyama, boɗɗum sosai ha hunduko Belɗum, ɗo nafa bo ha ɓandu.

Lekki kapsot ɓe ɗo moɗa ngam nyawndiingu. Kala nyawɗo pat, to nyawi yahi asibiti, ɓe ɗo hokka ɗum ngam nyawnda ko damata ɗum. Ɓoɗɗum sosay haa nyawɓe.

Paɗe ɓorne jey rowɓe, ɓe ɗo paɗa fawnira bee may yaada pellel, paɗa haɓɓa ɗum bee ɓoggol ngam haala taa vurta. worɓe ɗo fawnira bee may.

Banow min ɗo remira ha ladde, minɗo itta gene be mai be ɗo remira be mai ha sare ha gene woni pat ɓe naftira be bano ngam labbingo pellel mai.

Hoore gaasa, debbo ɗo dari vo''ini gaasa mum.O waltini o haɓɓii be rivom ,o ɗo waati kuje pawne pawne kala kala haa hoore maako ngam fawne.

Pellel sorugo defte be bairoji be pensilji. Ɗo nafa ha pukaraɓe ko mallu’en ko goddo ɗabbitowo andal. Ɗo nafa sosai ha himɓe.

Goɗɗo siyasa ɗo joodi ha dou korowal oɗo volwa be himɓe maako. Oɗo waati nda hunde volwugo haa yeso maako, nda ndiyam ɗo jooɗi dou tebul maako. Nda maltina, nda juus, nda defte, ɗo jooɗi ha seera mako.

Moruhu, honde hobbugo yite bedo naftira be mai gam defugo be wata ledde ko bo iulbe gam definabe nyamdu benda no handi kanju un bote mai, kala mo defata pat naftira be katane ngam defugo nyamdu ko yawi kanjum.

Pellelji sorgo ɗereji ko nandi envelopji & ɗereji fiskep be kalaji & ɗereji naftirgo kam pat ba envelop ni ɗo naftire ha watugo ɗereji, ko patakewol, lendugo goɗɗo.

Sare jamanu yibinga. Himbe ɗo joɗa ha ɗer sare. sare maini be waɗi get l. Ɗaa penti mai bulu. Ɗa winɗo ha sera. Be ɗo waɗi boggi je yite ha ɗomai himbe ɗo joɗa ha ɗer.

Blanda hunde dirbirdum ,bedo hauta be yite be ko fiji mai do hippi ha sera majum harwata ha totton to a dirbi hunde sei a waila ha nder majum.

Nda hunde paune, nda nonde bulu, nda brown, nda mil kolo be paune ɓalejum, roɓe ɗo fauna on riga mai wala jungo ɗo fauna be mai.

Karas hunde nyamugo on ɗum ɓikon leɗɗe ɗonafa ɓandu. Karas nii ɓe ɗo nyama mere, ɓe ɗo nyama haa nder nyamdu, ɓe ɗo he'a haa nder nyamdu, ɓe ɗo naftira haa kala kar nyamdu pat, je goɗɗo yiɗi pat watan karas ƴakka, boɗɗum sosei haa ɓandu ɗo ɓedda njamu kanjm on bote majum.

"Pauda" hunde faune roɓe, ɓeɗo fauna be mai ngam yeso mai voɗa hisa waɗugo nyebbam nyebbam haskita roɓe ɗof ɗo nder hunde faune roɓe ko roɓe faunirta be mai.

Pali jus, jarateɗam, ɗoo nafa ha ɓandu, bedo wada dum beɓiɓɓe leɗɗe to goddo yari nanan belɗum sosai ha ɓandu mum, nden boo nafan gam be wadi dum bebiɓɓe leɗɗe amje on bote mai.

Korom je ɓe teɓul ɗo joɗi ɓe fulawa ɓe chiryi pellel nyamugo gam himɓe joɗa nyama, joɗa ha dou korwal, siga nyamdu mai bo ha ɗou tebul.

Leso ɓeɗo waɗa be katako ɓeɗo wala ha ɗomajum ɓeɗo siga ha sudu ɓeɗo ve ita ha sudu himɓe wala ha domay.

Doya dum be buri andurgo be bulumji. Doya hunde nyamugo on gam nafuki habandu hokkugo ɓaŋdu, hokkugo goɗɗo sembe nafa goɗɗo haɓandu nyama gam wura be ko nandi ba mai.

Leso ɓingel keccel, ɓedo wallina ɓingel keccel ngam fesa, ta waɗa ɓilla ɓedo bilini mo kuje fijirde mako ngam ɓingel hilla ta wooka kanjum on bote maajum.

Saare ɗo fawni. Ɓe ɗo fawna saare be fulaawaji, ɗo vo’ina saare. Ɓe ɗo aawa haa nder saare mai, ɓe do aawa haa seraaji mahi, ɓe ɗo aawa haa ɓaawo saare.

Pellel surugo booo be paɗe, booro rowɓe ɗo fawna be may, paɗe rowɓe ɗo fawna be may. Kala paɗe pat be booro mum to goɗɗo faɗi pade may say joga booro, boɗɗum sosay haa pawne rowɓe.

Attaaruje be citta boɗeeje, ɓe ɗo defira haako, ngam velnugo haako, nyaɗɗum haa hunndugo, ɗo ɓeddina haako velugo. Citta ɓe ɗo naama sammina haa haako, attaarugu bo, ɓe ɗo una defa haa haako.

Biskit, hunde nyamugo on ko mauɓe nyamata ko ɓikkoi, dakam ɗum haa hunduko. Ɓe ɗo ƴakka ɗum mere, ɓe ɗo ƴakka ɗum be ndiyam. Ɓe ɗo ƴakka ɗum be jus. Kuma dakam ɗum haa hundugo to goɗɗo ɗo nyama.

Derke’en ɗo borni rigaji bol ɓe ɗo fija bol, ɗo sankita iyam, ɗo nafa sosai ha sanki tiggo iyam, den ɗo bedda jamu boɗɗum sosai, yidi kala wakkati pat goɗɗo vurta sankita iyam mun ha fijirde bol.

Tattase ɓeɗo defira hako be mai, to a yidi bo a he’an ha do nyamdu ma a nyama bannin, tattase ɓokko ɓokko ɗo nafa ha nyamduji kala kala, to a yiɗi a defiran jolof, to a yiɗi bo a defiran nyamdu argajiya, a unan to a yidi bo a he’an ha do nyamdu ma keccum a nyama.

Chago urdi nda feere ɗo nder kwali, feere ɗo ha koloba feere petel feere manga, ɓedo naftira ha susugo kare gam ɓandu ura hisa kacceli.

Saabulu yiiwugo, kuuje yiiwugo on ngam ɓandu laaɓa, vooɗa. Ɗo mari nguufo, ɗo uura, boɗɗum soosai ha yiiwirgo.

Derkejo ɗo sankita iyamun be bol, ɗo nafa sosai sankitigo iyam ɗo ɓedda njamu oɗo fija bol mako gam o sankita iyam ɓandu mako kanjum on bote bol.

Nyi balo do fauni, be didi-didi, nda kapet haa kombi mai, kapet bo kapet bokko bokko, do fauni vodi ,da windoji be glas do fauni vodi.

Restorant pellel nyamugo, nda koromje ha himɓe joɗata, nda tebul ha nyamdu joɗata, nda ti shew to goɗɗo nyami wogga hunduko mu, be coka liji, himɓe ɗo joɗa ha der ha dow mai nyama nyamdu gam nanugo belɗum jondi no nyamire.

Motaji ɗo dilla jahale, huwoɓe laroɓe dereji mota ɗo dari ha lawol ɓe ɗo ɓorni yinifomji maɓbe. Ɓe ɗo dari kala mota salata pat ɓe lara ɗereji mai ngam tabbetingo.

Paune ɗum ɓe ɓuri andugo be dekoreshon. Ɓe ɗo vo’ina ni babal, vooɗa. To woodi buki ɓe watta, ɓe vo'itinan pellel vooɗa, ko bobal amarya jooɗata. Ngam vo’ina pellel mai. Ɓe ɗo fauna koromje, fauna korwal ngam vooɗa be leppi-leppi, kala-kala. Kanju on vo’inta babal mai

Piletje watugo nyamdu be takayeje mai, goɗɗo yiɗi watan nyamdu ha pilat ko ha takayeje mai bo toɓɓira hako kos hunde sa’inga wata ha nder mai ko nandi be mai ko hako irin toi goɗɗo wawan naftira ha takayre mai bannin pilat mai fu.

Worɓe be rowɓe ɗo fawni, debbo ɗo dari vakki booro. O ɗo vakki booro, faɗi paɗe, ɓorni limse, fawne ɗo vo'itina goɗɗo. Goɗɗo fawnan vooɗa, vurta caka himɓe, ɗo vooɗi.

Huwo'o do wata paune sudu ko be buri andugo be pop do vod’ina do sudu, gam voda fewa hisa wu'lenga.

Worɓe ɗo dilla juulurde pellel on ɓe yaata ɓe waɗa ibada kala wakkati pat, wakkati ji jui ɓe yaha ɓe waɗa ibada ko bo ɓe yaha nafila.

hese didi do ciryi ha ndera sodu ido fe’ita gam fo’ingo sodu denbo gam walugo nana beldum baldi mai siuta walugo ha les boddum sosai do nafa ha bandu gam bandu heban wala boddum siuta walugo ha leddi

Riga be siket. yaɗi shaɗɗa je paune ɓikkoi. Bingel fauna voɗɗa. Beɗo nyota ɗum ha tela en. Be wanna ɗum kugal ko be vi'ata zubi ha ton ton. be waɗa paune voɗɗa. Be hokka bikkoi borna je moube fu ɗon.

Ɓinngel debbo ɗo dari fawni, o ɗo waati riigawol maako juuɗngol, nyoogol may boɗɗum, ɗo tayti haa reedu, junngo dammuɗum-dammuɗum. O ɗo waati agoogo maako, jey juuɗe.

Boro vakkugo ɗebbo, ɓe ɗo vakka ngam paune, debbo ɗo vakka ngam watugo chede mum, ko kuje paune mun ha nder mai, kanjum on bote boro.

Goɗɗo ɗo joɗi naftira be computa, oɗo joɗi ha dou korowal oɗo si’i computa ha yeeso mako, nda ndiyam mako ha sera, nda woyaji mako ha dou mai, oɗo hautiri ngam nafturgo be mai.

Yeriji je paune roɓe do fauna wata yeri gam be voda, kanji on sendirta gorko be debbo be hefta debbo do wata yeri robe on tan watobe yeri worbe watata yeri hanjumbote mai do vo’ina debbo sosai ha paune debbo no debbo fauniri pat to watai yeri paunne mako mai vurtata kanjumbote mai.

Suɗu gortoɗe je gargajiya. Beɗo waɗa konɗumai je hippugo mai be bali. Beɗo siga gortoɗe. Beɗo siga jaule. Beɗk siga tollo tollo.

Nyebbam vo'ingo ɓandu, ko ɓe ɓuri andurgo be scrap. Nyebbam mai be ɗo wogga on ha ɓandu, ha ɓandu laaɓa, itta dotti ha ɓandu goɗɗo, be yeso goɗɗo. Ɓe ɗo waɗa ɗum be lemun zaki. Nda lemuje mai ha ɓaawo fandu mai.

Lipton ganyen sha’i on ko goɗɗo yarata be suga. Lipton ni boɗɗum sosai. Ɗo yarire on be ndiyam gulɗam. To a yiɗi a dollan ndiyam gulɗam, to a yiɗi bo a dolliran be mai. kanju on bote Lipton.

Laabule maɓɓirɗum su maɓɓirɗum su dammugal be windo, labule ni bote majum eɗo maɓɓiira dammugal ngam bo faunuki nder suudu, palo ko hatoi ha nder sudu. ko nandi be dammugal ko windo kanjum on bote laabule.

Jawe watugo ha juuɗe. Ɓe ɗo wata ha juuɗe ngam paune. Woodi jei bikkoi, woodi jei mauɓe. Jawe boɗɗum sosai ha paune debbo. Ɗo vo’itina paune masin.

Ɓingel debbo ɗo fauni dari. O ɗo borni riga mako juɗɗum be paune ha jungo, ɓe wadi les ha jungo mai ndiyam ɓokko-ɓokko ɓe wanni mo les ha sera riga mako mai ha jippi ha leddi. O ɗo dari wati jawe be agogo, o ɗo fauni woodi.

Kare kicin, daa kujeji hippurgo pileji ɓe ɗo hippa piletji, bee koofiji, daa laɓiiji, daa tire ha seera. Pat ɓe ɗo naftira ha kicin gam kuuɗe saare.

pilet ɗo yowi do faade, ɓeɗo defira nyamdu be fayande ɓe timmina, pilet bo ɓeɗo wata nyamdu ha nder majum, boɗɗm sosai ha kuɗe naftirgo sare be ha kicin.

Nyiɓalo ɗo fauni vodi. Ɓe fauni ɗum be fulawaji, be koromje. Be kare paune be leppi leppi gam vo'ina nyiɓalo mai. Faune boɗɗum sosai ha nyiɓalo.

Gasa debbo. Gasa atachimen ɓe ɗo morira on ɓedda do gasa goddo mari, ɓe hosa ɓe ɓedda do gasa ngam gasa juta heba morɗi mai voda kanjum on bote mai.

Ɓingel debbo ɗo fauni dari, o ɗo fauni jogi boro, o ɗo wati riga juɗɗum, o ɗo waɗi agogo mako riga mako maibo danejum on be paune paune, o fauni o voɗi.

Yadi bornugo be do nyota borna gam vodugo oro be do nyota jompa be salla tabidi be wata gare robe bodo nyota riga juddum ko sket be riga kanjo on bote mai.

Kuje yahugo bikkoi makaranta. Nda basket nyamɗu, konɗoyel, Nda gorayel diyam, nda kulayel nyamɗu beɗo bosa kulayel be wata ha nder konɗo be palel ndiyam be yaa makaranta be mai.

Firiji: Ɓeɗo siga ndiyam ko kare nyamdu ngam ta vonna, ɓe sigan ndiyam ngam fewa haa nder majun, ɓe sigan nyamdu bo ta vonna konoi neɓiri to asigi nyamdu haa nder mai ahuɓɓi yite nantarki ahauti be mai nyamdu ma vonnata.

Yeri, be sarka, be hunde jungo, be halagaare. Faune rooɓe on, rooɓe on faunata be mai ngam vooɗa, sarqa ɓe ɓila ha ndande, hunde jungo ɓe waɗa ha jungo, yeri ɓe waɗa hq noppi, nden halagaare bo ɓe waɗa ha koli kanju on bote mai.

Kiccin sudu defugo nyamdu nda gaskuka nda kotimbot kanju on kuje ta’irki hako, nda cokaliji ha sera mai, sudu on ɗum ɓe defata nyamdu gaskuka bo kanju on katane.

Yaadi mateeriyal, be hifneere, ɓe ɗon nyoota ha teela, ɓorna hawta be hifneere kala ko yaadata be limse mai. Boɗɗum soosai ha koltungal rooɓe, rooɓe ɗo fawna vooɗa.

Gas ɓe ɓuri andugo be standin gas. Katine on je ɓe naftirta ha defugo ɗo mari hore nai pellel kunnugo jui. Pellel kunnugo gotel ɗo ɗo ha les ha ɓe wulata kusel ko gortugal boɗɗum sosai ha defugo nyamdu laulau..

Debbo ɗo fauni wati i'lashis gasa gite, ɗo vo’itina bo debbo woni pat to watai pinari voɗata dikka waɗa finari ɗo beddina debbo ngarol be voɗugo.

Hitorde rotir ɗum, ɓe ɗo rottira ɗo ngam rottirgo nyamdu ta fewa, ɓe ɗo stiga ɗum ha kicin ɗo naftire ko goɗɗo defi pats watan ha nder mai ngam hala ta fewa kanjum on bote mai.

Fali urdi ha pellel sorugo, ɓeɗo naftira be mai ha susugo gam urna bandu ko limse, ko gorko ko debbo o naftiran be mai gam ura.

Ɓingal debbo ɗo jogi soso pauda. Ɓedo wuja pauda be mai ngam hisugo woggugo be jungo. Ɓedo wogga ngam pauda mai walta ha yeso debbo, ngam hala ta yeso mai wada nyebbam-nyebbam.

Mota do dilla ha do lawol, ɗo mari nonde blu, glasji mai ɗo maɓɓi goddo ɗo lanyi ha der ɗo nafa ha hosugo goɗɗo yara ɗum ha yidi nder wakkati ko yawi.

Kukumba, nƴamdu on ɓeddore ndiƴam haa ɓandu. Ɗo ɓedda ndiƴam haa ɓandu, ɗo ɓedda njamu. To a yiɗi, a he’an haa jolof a defira. To a yiɗi bo, a he’an haa nƴamdu bannin. To a yiɗi bo, a he’an keccum a nƴama. Kanjum on bote mai.

Nyeɓɓam hunduko ɗo wate ha hunduko ngam ta hunduko yora, roɓɓe be worɓɓe pat ɗo naftira be majum, ɓurna fu roɓɓe ɓuri naftirki ngam ɗo nder kare paune, roɓɓe ɓeɗo naftira on ngam ta hunduko debbo yora, ɗo ɗelkitina hunduko kanjum bote mai.

Bingel petel do fauni riga be salla be fauni mo be wuji mo nyebbam o borni limse boɗdum o vodi.

Rigaji joɗɗi nyotaɗi, nyotaɗi ɗo ɓili je choggu, ɓe ɗo fauna be mai ɓikkoi ɓornan fauna voɗa, mau ɓe ɗo fauna boɗɗum sosai ha paune roɓe.